Iikwamboga oyili ya simana unene ngele tashiya uundjolowele womalutu getu. Onkene oshili sha simana opo tse tuninge iikunino momagumbo getu, nenge tuninge iikunino onga aanangeshefa etatu landitha omolwa uuwanawa noshowo uundjolowele woshigwana.

Okutsika omiti osho oshinima shili shasimana oshoka omiti odha simana kaantu noshowo kiinamwenyo. Komiti oko hatukutha iikulya, hatu mono omuzile noshowo iikuni nenge tuvule oku longitha omiti miinima yayooloka. Onkene esimano lyomiti odhili dha simana.

Koombinga dhimwe dhuuyuni, aantu oya tekula iiyamakuti, opo yahile aatalelipo, ya engene popepi.

Embakumbaku olyo eshina ndyoka hatu longitha mokupulula omapya getu. Uuwanawa wembakumbaku oombuka kutya ohali pulula tali endelele livule shoongombe nenge shoondoongi.

Mombuga omwa kala oshimeno hashi ithanwa nara, nomOshiwambo ohatu ti okatanga kAakwankala. Oshimeno shika osho shimwe shomiimeno iishona mbyoka hayi hupu mombuga kutya nee ku kale oomvula odhindji inaaku ende uututo nenge inaaku lokwa oshimeno shika ohashi hupu iho adha sha sa , ihashi si unene.